Mbega ukuntu intebe zo kw'ishuri ryo kwa padiri zifatafatanye n'umwigisha ntaronka ukuntu agera inyuma mu banyeshure zikoze no mu mbaho.

Ko nari niyumviriye gukurisa uku ngaha nkayora ibibicafu, kandi nkayora n'amakara aho nti wogenda ari ya hejere y'akabati bukanzanira twaturainda ntukitwanje turi mw'ibara ry'umuhondo n'ibararyera.

Ishure ryisumbuye ry'i Muyinga ryubakisha amatafari ahiye kandi ryubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri, inyuma y'ayo mashure hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hafi y'ico kibuga hameze utwatsi kandi turimwo ubucafu bwinshi, iruhande y'ayo mashure kandi hariko hubakwa igorofa itarahera.

Ishure ryisumbuye ry'i Muramvya, rifise uburaro bw'abanyeshure, umuryango winjira mur'ubwo buraro, usize ibara ritukura, iruhande y'uwo muryango hateretse akabati gatoya kagufi gakoze murubaho, iruhande y'ako kabati nako hateretse ububiko bukoze mu rubaho bugeretse gatatu, ibitanda navyo bigeretse kabiri.

Ntimuze muje kure hafi y'ishure nyene tubafitiye ibikoresho vy'abanyeshure bigurishwa harimwo amakaye harimwo amakaramu ari mu mabara atandukanye harimwo ibitabo harimwo amakaramu y'ibiti yo gucapa harimwo n'amakaramu y'ibiti nyene asiga amabara harimo n'ibindi bintu vyinshi bitandukanye.

Ndafise uduhanaguzo tw'ikaramu y'igiti turi mu mabara menshi atandukanye: harimwo tunini tunini na duto duto. N'aho harimwo uducafuye ariko duhanagura neza.

Ishure ryisumbuye, ryo mw'i Jenda, amadirisha yaryo, ni manini manini, ariko utwuma n'ibiyo; isima ry'iryo shure, rikoze mu buryo, bw'udukwadarato, twegeranye; imeza, abanyeshure bandikako, nyinshi ziriko, utumenyetso two kugwiza, turi mw'ibara ritukura.

Abanyeshure benshi, ntimuramenya ibanga, ryo gutora ibiharuro; nico gituma, bikunda kubananira; ibanga, ni uko mworondera, ibikoresho vy'ubuhinga, bw'ibiharuro, no gucapura imirongo, biri mw'ibara ryirabura.

Ishure ryisumbuye, ryo mu Kayanza, rifise ingazi ikoze mw’isima; mu bubamvu bw'iyo ngazi, hari inzu, icafyeko umwana, n'akamenyetso, kari munsi y'uwo mwana, kerekana, iyo akazu ka surwumwe, gaherereye.

Nasize isakoshi yanje yo ku mugongo isa n ibara ry'irabura mu mufuko wo ku ruhande wiyo sakoshi , mu bubamfu nari nahashize icupa ry'amazi riri mw'ibara ryera rifise umufuniko w'ibara ry'irabura.

Umwanda wabaye ndanse mu bwiherero bw'ishure ryisumbuye ryo mu ruziba cane cane aho abana b'abahungu bihagarika. Turasaba abajejwe intwaro urako gace kubyikako kuko abana bashobora kuhandurira ingwara zitandukanye.

Igiti kiri hagati y'amashure caramaze kwuma, amashure nayo yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri, ayari ku ruhande rw'ibubamfu n'ayari ku ruhande rw'iburyo. Ayari ku ruhande rw'ibubamfu rero, musi y'aho hari utwuma dusize ibara ry'urwatsi. Iruhande yutwo twuma hateretse urushurwe.

Muri kaminuza nkuru, udutebe tw'abanyeshure dukoze mu twuma kandi dusize ibara ryirabura, utumeza natwo dukoze mu rubaho ariko amaguru yatwo akoze mutwuma, k'uruhome rw'imbere rusize ibara ryera, hometseko urubaho rusize ibara ry'urwatsi.

Mu gisagara ca gitega hari inzu y'ibitabo irimwo ububiko bugeretse gatanu bukoze mu cuma gisize ibara ryirabura kandi ubwo bubiko bwuzuye ibitabo.

Nyegera ndakubarire inkofero yambagwa n'abantu bakora akazi kajanye n'ibyo kubaka n'abakora akazi kajanye n'iby'umuyaga nkuba ni inkofero iri mu ibara ry'umuhondo icafye k'ibintu hejuru bimeze nk'imirongo imanuka iza mu maso.

Ushaka kumenya ibiharuro neza, banza umenye agasandugu gakoreshwa mu kubikamwo uducamurongo. Utwo duca murongo umaze kutumenya ibiharuro uzobubimenye. Hari agacamurongo k'umurongo ugororotse, hari agacamurongo k'umurongo uhese wuguruye, hamwe n'utundi dukozwe nk'inyabutatu.

Mu bwiherero bwa wa mubanyi wacu Ntoniya, naho ari ubwo kwicara ku gatebe, hasi kw'isima hasigaye hasa nabi cane, akabara bari barasize ku ruhome gatanguye guhomoka, umuryango nawo wari ukoze mu rubaho washaje.

Iyo uguze agakarato k'ingwa usanga ari mwe ingwa z'amabara menshi atandukanye amwe mu mabara udashobora kubura mwo niibara ry'ubururu ibara ritukura ibara ry'umuhondo ibara ry'ubwatsi ibara gera hamwe n'ibara ry'umucungwe.

Kw'ibarabara rya cumi na kabiri ryo mu Cibitoki ca Bujumbura, hari ikigo kirera abana b'impfuvyi, uruzitiro rwaco rusize ibara ryera, kandi kw'ibarabara hari ikirangwa canditseko ibikorerwa muri ico kigo, munsi yico kirangwa hari umugende w'amazi, iruhande y'ico kirangwa hameze utwatsi.

Munzu y'iwacu hariyo icumba twageneye kubikamwo ibitabo hari ububiko bugeretse gatanu bukoze Murubaho bwuzuyeko ibitabo hari intebe kandi hari imeza, Imeza tuyiterekako imashini nyabwonko n'ibindi bitabo bikeya.

Nyegera ndakuyagire agakoresho gakoreshwa iyo batsinda bakina umupira w'amaboko ni agakoresho gakoze mu vyuma, kandi gasize ibara ryera n'iryirabura, ariko igice bacishamo umupira batsinda coco gisa n'ibara ritukura, kandi gifise n'urusenga.

Nsanzwe nkunda umupira w'amaboko, uyu munsi nagiye ku kibuga cawo nsanga nta bakinyi bahari. Mu kibuga hagati hari hahagaze umukinyi umwe wenyene. Kandi hari amabara basize muri ico kibuga ariryo bara ryera hamwe n'ibara ry'ubururu.

Igikoresho abantu benshi bakoresha mu gutabagura imapuro citwa umukasi gikoze mu cuma kandi aho gihurira hashinzemwo agasumari gatoya aho bacisha intoki naho bawufata hasize ibara ryirabura.

Iyo izuba ririko rirarenga amadirisha y'ishure ryacu acayugagwa, ayo madirisha akoze mu twuma n'ibiyo, utwo twuma dusanzwe dusize ibara ryera kandi ishure ryacu ryubakishijwe amatafari ahiye.

Mu tuzu twasugumwe twishure gisumbuye ryo mu Kamenge .Cane cane mu gice abahungu basanzwe bihagarikiramo igihome caho gisa n'ibara ry'umuhondo isima ryayo ikoze mu dukwadaratu ariko haracapfuye cane ntasuku ihari.

Ubwiherero, bw'abahungu, kenshi usanga, bufise isuku; haba hariho, igice bihagarikamwo, haba hari, n'igice bakarabiramwo, kandi no hasi, kw’isima, usanga hoho, hasa neza, hakorofye; n'amatara, usanga aguma yaka; igice naco kindi, binjiramwo baciye, ku muryango usize ibara, ry'ubururu.

Ishure ry'abana batoya riri mu ngagara mu kibuga ca ryo hari ibikinisho bitandukanye vy'abana, kimwe muri vyo ni igikozwe mu vyuma gisize ibara ry'umuhondo, aho umwana umwe yicarako, wundakaje inyuma y'iwe akamusunika, ariko mur'iy'imisi ntibariko baragikoresha kuko cajeko ingese.

Igikinisho c'abana abana benshi bakunda .Bakiduga ko n'ingazi ikoze mu twuma isize ibara ry'umuhondo niry'irabura bashitse hejuru bacabinyereza bakamanuka hasi ico bamanukira ko na co nyine gisa n'ibara ry'umuhondo n'ibara ryirabura.

Mu gihugu cacu himirije kuba umukino wo gusiganwa ku maguru aho abakinnyi bazoca mw'ibarabara risize ibara ritukura rica fitemo uturongo turi mw'ibara ryera iburyo bwiryo barabara zo ahateye utwatsi ibu bafu naho hazoba hari uruzitiro rw'utwuma.

Udukinisho, dukoze mu ndome nkuru nkuru, turi mu mabara menshi, atandukanye, dufasha abana, bato bato kumenya, gusoma; nta handi wodusanga, atari, mu gisagara, ca Bujumbura.

Nibintu binezereye iy'usanze abana b'abakobwa bariko bakora imyimenyerezo ngo rora mubiri kuko ni bayikunda cane ariko iyo baramutse bayikoze bakorera ahantu hari utwatsi twiza hakikujwe n'ibiti.

Kaminuza yo mu gisagara ca Bujumbura ifise inzu y'ibitabo. Harimwo ububiko bukoze mu rubaho, bugeretse kenshi bwuzuye ibitabo. Amameza basomerako akoze mu rubaho n'intebe zikoze mu rubaho, amaguru yazo akaba akoze mu twuma.

Mu bihugu vyo hakurya y'amazi mu buriro usanga barakoze ububiko bugeretse bubikwamwo ibifungurwa bukoze mu twuma n'ibiyo hejuru y'ubwo bubiko usanga bahateretse igipapuro gitukura gihagazemwo ibinyobwa.

Igihe nige ibiharuro nari mfise agacamurongo kabonerana kanditse ko ibiharuro n'uturongo hejuru y'ivyo biharuro, mu ruhande rw'ibubamfu hari hari ko agapapuro kari mwibara ritukura kanditse ko amajambo.

Ku bigo vyose vy'amashure hategerezwa kubaho ubwiherero kandi bakabutandukanya kuko abakobwa bagira ubwiherero bwabo n'abahungu bakagira ubwabo itandukaniro rero riri hagati y'ubwo bwiherero bubiri ni'uko abahungu bagira ubundi bubafasha kwihagarika.

Nta wondangira aho nokura akabaho kariko indome zose ziri mu mabara atandukanye, ziri mu rudome rukuru? hamwe na kandi kariko ibiharuro kimwe gushika kuri mirongo ibiri navyonyene biri mu mabara atandukanye k' umwana wanje adukeneye!

Igihe twari mu nyigisho twazikoreye ahantu ibihome vyaho byari bisize ibaragera kandi twanditse ku rubaho rusize ibaragera ruhagatse ku kuma na ko nene gasize ibara ryera.

Abakera, baratubwiye ko, bahora bimwesha, umukasi; kandi, wari uw'icuma, aho bawufatira, bashiramwo intoki, hari hasa, n'ibara ryirabura.

Ishure ry'abana batoya riri mu kinindo, uruhome ruri ibubamfu rusize ibara ryera. Ururi inyuma rusize ibara ry'umuhondo kandi kururwo rusize ibara ry'umuhondo hometseko igipapuro gikoze mw'ishusho y'igiti. Intebe z'abanyeshure zisize ibara ry'ubururu n'amaguru yazo akoze mu twuma.

Agapira gaciye amaboko gafise ibara ry'ubururu hagati ku mpande zako hari amabara abiri, ibara ryera n'ibara ryirabura, kari kumwe n'ibutura yako isa n'ibara ry'ubururu ku mpande z'iyo butura hari amabara abiri naho nyene, ibara ryera n'ibara ryirabura, izo ni zo mpuzu zo kwambara mu myimenyerezo ngorora mu biri.

Udufutisho tw'ikaramu y'igiti abahinga bavuga ko aritwo dufuta neza turi mu mabara atatu hari agafutisho k'ibara ry'umuhondo agafutisho k'ibara ry'urwatsi hamwe n'agafutisho k'ibara ry'umuyugubwe.

Ishure ry'abana batoya ryo mu Kabondo intebe z'abanyeshuri ziri mu mabara abiri atandukanye zimwe ziri mwibara ry'ubururu izindi ziri mwibara ryiroza. Kandi hari nama meza abiri ari mu mabara abiri nyene atandukanye .Hari imeza imwe yo mwibara ry'umuhondo n'iyindi iri mwibara ryiroza iyo rero iri mwibara ry'umuhondo ikaba yegereye utundi dutebe tubiri dusa n'ibara.

Mw'ishure gisumbuye ryo mu katazimiza hari intebe n'imeza vy'umwigisha bikoze mu rubaho kuri iyo meza hateretse igishushanyo c'umubumbe w'isi inyuma y'intebe y'umwigisha hari urubaho rusizibarag irabura agomezse ku ruhome rw'imbere.

Barya n'abanyeshuri bo muri kaminuza barakina umupira w'amaboko, bane gusa nibo baja mu kibuga, batatu baba bambaye impuzu zirimw'ibara yirabura, uyundi umwe abayambaye agapira gaciy'amaboko kari mw'ibara ritukura. Kandi kaminuza yabo iba yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse gatanu.

Umunyeshure mwiza ategerezwa kuba afise amakaramu y'ibiti menshi, arimwo amabara atandukanye, asanzwe akoreshwa mu gusiga amabara. Ategerezwa kuba kandi afise imikasi ine mitoya, ibiri irimwo ibara ritukura n'uyundi umwe urimwo ibara ry'ubururu, hamwe n'uyundi umwe urimwo ibara ry'umuhondo. Akagira kandi n'agafutisho kamwe.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Gitega rifise ikibuga c'umupira w'amaguru. Iyo abanyeshure bagiye gukora imyimenyeretzo ngororamubiri muri ico kibuga bamwe baba bambaye udupira duciye amaboko dusa n'ibara ry'umuhondo, abandi baba bambaye uduciye amaboko dusa n'ibara ry'umucungwe, umwigisha aba abahagaze imbere

Aho muri umuna wanje yiga hubakishijwe amatafarahiye, kandi n'igorofa igeretse bafise, kandi n'ikibuga c'umupira w'amaboko iruhande y'i co kibuga hameze utwatsi hari n'amabuye.

Kubera ikibazo, narimfise, nagumye niyumvira, ikintu comfasha, nsanga ni ikaye y'imirongo, ifise igifuniko, kiri mw'ibara ritukura, hamwe n'udusongozo dutanu, tw'ikaramu y'igiti, turi mw'ibara ritukura nyene.

Ishure ritoya ry'i Gitega rifise uburaro, ibitanda vy'abo banyeshure bisize ibara ryera bisakajwe kandi n'ibiti bikomeye cane. Imbere y'ivyo bitanda hari abanyeshure bahatereka ibikoresho vyabo abandi bakabitereka ku bitanda aho basanzwe baryama.

Mu nzu yanje hari icumba nateretsemwo ububiko bukoze mu rubaho bugeretse gatandatu, ndabwuzuza ko ibitabo nca ndagisakaza amabati n'ivyuma.

Ishure ryigisha ivyo bugeni cane cane mu gisata c'o bucapa no guzika amabara, barubatse icumba bagishiramo ububiko bugeretsi kabiri ukoze mu isima isize ibara ryera, aho umunyeshuri wese yemerewe kugenda agakora igishushanyo c'iwe akagisiga amabara ashaka agakizana k'ikamanikwa muri ubwo bubiko, hateye ikomwe n'ukuri.

Amadirisha y'ishure ryacu nimaremare akoze mu twuma kandi ariko n'ibiyo intebe na zo twicarako zikoze mu rubaho amaguru yazo akaba akoze mu twuma, impome z'ishure ryacu nazo zisize ibara ryera.

Inzu y'amakoraniro, y'i Bugarama, yegukira ishengero gatorika; ifise udutebe, abitabiriye inama, bicarako, dusa n'ibara ry'ubururu; amameza bakoresha, akoze mu rubaho; amadirisha, y'iyo nzu, ni manini manini, akoze mu twuma, kandi hariko n'ibiyo.

Kwa karori ntibagikoresha akazu ka sugumwe k'ikinogo, ubu bafise akazu ka sugumwe k'intebe. Ku ruhome rwo hejuru hasize ibara ry'umuhondo.

Mu bitaro bikuru vy'i Makamba hari ububiko bw'ibikoresho vy'abagwaza. Uhagwarije urashobora kubisaba bakaguha urufunguruzo rwa kamwe mu twumba turi muri ubwo bubiko ukabikamwo ibikoresho vyawe, kandi ubikeneye uragaruka ugasaba rwa rufunguruzo ukugurura ka kumba ugafata ibikoresho vyawe.

Imbere y'uko umwana aja kw'ishuri, namuguriye ikaye y'imirongo; n'udusongozo tw'ikaramu z'ibiti dutanu, dufise ibara ritukura.

Ushaka aho wokura ibitabo, genda mu gisagara ca Bujumbura, hari nzu y'ibitabo ifise ububiko bugerekeranye burimwo ibitabo vyinshi, ushaka ushobora kwicara, hari udutebe dukoze murubaho n'imeza zatwo.

Ushaka kwinonora imitsi ukumva kumerewe neza genda mu kibuga c'umupira w'amaboko gikikujwe n'ibiti birebire vyiza gisakajwe n'amabati n'ivyuma.

Nakoze ubushinguro bugerekeranye kane bwo kubikako ibikoresho vy'abana, ubwa mbere n'ubwa kabiri ndabushirako amakayi, ubwa gatatu n'ubwa kane ndabushiraku ibitabu.

Ku ruhome rwo kwa mukuru wanje harashajije hari ibishushanyo vyiza mu ruhande rw'iburyo munsi hari igishushanyo kiriko ama bendera y'ibihugu bitandukanye vyishi kuruhande rw'ibibanfu munsi hari igishushanyo c'inzu yubatse mu buryo bw'igorofa.

Inzu y'ibitabu, yo kuri kaminuza y'i Gitega, ifise ububiko, bugeretse gatanu, bwuzuye ibitabu, bivuga inkuru zitandukanye.

Ntegezo kuja gufungurira muri bwa buriro bwo mu co ibitoki ca rugombo, kuko hariho hantu honyene bafise ibikoresho bikomeye intebe n'imeza vyaho bikoze mu rubaho ku mpande z'intebe n'imeza hari ivyuma.

Duhejeje za nyigisho, z'abigeme, bageze mu bigero, baduhaye uburaro, bwo kuraramwo; bwose, bwari bushashe neza, imisego yose, yari isa n'ibara ryera, kandi, haguma haka matara.

Mu gihe, c'imyimenyerezo, ngororamubiri, abakobwa, bo mu mwaka w'umunani, kw'ishuri ryo mu Gasekebuye, ryisumbuye, baja mu kibuga, c'umupira w'amaboko, gikikujwe n'ibiti.

Mu kazi kanje ka misi yose ku meza hategerezwa kuba hateretse icuma gicometseko udutsinga tw'amabara atandukanye i ruhande y'ico cuma ndahatereka imashini nyabwonko nkoresha.

Ikaramu y'igiti abana bo mu mashure y'intango bakoresha, irikumwe n'agasongozo kayo kariko inzembe zibiri zikarishe neza ,kakaba kabonerana, iruhande yako hari utwanda twavuye kuriyo karamu.

kubera nkunda gukora utugenegene mu mpapuro, naguze utugozi twifatanya twinshi turi mwibara ry'umuhondo kandi ndatwifashisha no guhomeka utwo tugenegene k'uruhome.

Mu bikoresho vy'ishuri, tugurisha, harimwo utumwanya, tujejwe kubikwamwo impapuro; ku mpande, aho dufatanira, uhasanga hafise ibara ryera.

Inzu y'amakoraniro, yo mu Kinindo, ni nini; ifise amadirisha, ariko utwuma; irimwo amameza manini manini menshi, imbere y'ayo mameza, hari udutebe duto duto.

Ushaka ko umwana wawe amenya gusoma n'ingoga, mukoreshereze ububiko bugeretse murubaho, gerekeranya indome nkuru, nkuru uzishire mu mabara atandukanye, n'ibiharuro ,ubigerekeranye, navyo ubishireho amabara, atandukanye.

Umusi mukuru wabereye kw'ishure ritoya ryo mu ka menge intebe zose z'abanyeshure bazisohoye ziri mu kibuga c'ishure ishure risakajwe, kandi n'amabati n'imbaho.

Inzu y'amakoraniro yo kumusaga ikunze kuzamo abantu benshi bakicara ku ntebe sisa n'ibara ryera isakajwi kandi n'amabati n'imbaho hakunze kandi kuguma hakamatara.

Uruzitiro rw'ishure ritoya ryo mu gisagara ca Bujumbura rucafyeko umwana anezerewe, ivyo biboneka yuko mw'ishuri bafatwa neza kandi hanze y'iryo shure bahateye ibiti birebire bitatu bisa neza, hahagaze n'imodoka y'umuvyeyi aje gutora umwana.

Igituma abana b'iwacu bamenya cane, n'uko bigira ahantu heza, icumba c'amashure kiba gifise amadirisha ariko utwuma n'ibiyo, kandi bicara no ku ntebe zikozwe mu rubaho rukomeye cane.

Mu gihe c'imyimenyerezo ngorora mubiri, abanyeshuri bo mumwaka w'icenda, baza mu kibuga c'umupira w'amaboko wo kurenza urusenga bagakina.

Akazu ka surwumwe ko mu nzu gafise idirisha ritoya ririko utwuma. Ku ruhome rwo hejuru rwako rusa n'ibara ry'umuhondo.

Haruguru y'iwacu hateye utwatsi dutotahaye, iruhande y'utwo twatsi hari akararo gatoya k'utwuma, n'aho wohaca uhumirije ntaco woba kuko gakoze neza cane.

Kw'ishure ry'intango ry'abana batoya riri mu gisagara hagati ca Bujumbura, rifise igihome cera cometseko indome nkuru w nkuru ziri mu mabara atandukanye : hari iziri mu mabara atukura, ay'urwatsi rubisi, ay'umuhondo n'ayandi menshi.

Ishure ry'abana batoya ryo ku Mutanga rifise udukoresho tw'abana dufise amabara atandukanye harimwo udukomeko tw'impapuro udusongozo tw'amakaramu y'ibiti n'uduhanaguzo bahanaguza iyo banditse nabi.

Koreshereza abana bawe ububiko bugeretse kane babikako ibikoresho vy'ishure ububiko bwa mbere n'ubwa kabiri babushireko amakaye ubwa gatatu n'ubwa kane babushireko ibitabu vy'ishure.

Ndakunda ibara ry'ubururu kuko agasaho mbikamwo ibikoresho vy'ishure aho ndaga pfundurira hasa n'ibara ry'ubururu ikaramu y'igiti nkoresha isa n'ibara ry'ubururu agasongozo k'iryo karamu ry'igiti na ko gasa n'ibara ry'ubururu murako gasaho mfisemwo n'uduca murongo.

Kaminuza yigisha ivy'ubuvuzi, y'i Gitega, yubatse mu buryo bw'igorofa; ikaba igerekeranye incuro zitatu, ikaba ifise ikibuga c'umupira w'amaboko.

Imodoka itora abana kw’ishuri ibatahana mu ngo zabo itegerezwa kuba ari niniya isize ibara ry'umuhondo kandi imiryango igenda yuguruye.

Inzu y'ibitabo yo kw'ishure ryisumbuye ryo mwi Rohero irimwo ububiko bugerekeranye bubitsweko ibitabo vyinshi. Muri iyo nzu harimwo n'ama meza akoze mu rubaho rwiza n'intebe nyene zikoze mu rubaho

Ngiye mu myimenyerezo ngorora mubiri nambara agapira gaciye amaboko gasa n'ibara ry'ubururu n'ikabutura yako isa n'ibara ry'ubururu nyene izo mpuzu zagenewe gukoreshwa muri iyo myimenyerezo.

Nciye kurya Rumonge nsanga ahari inzu y'ibitabo irimo ububiko bugerekeranye babikamw'ibitabo biruzuye ndatangaye kuko nta gitabo woba ushaka wosanga kidahari.

Ishure ritoya, umwana wanje yigako, yubakishije amatafari ahiye, rifise n'amabati, akiri mashasha; intebe z'abanyeshure, zikoze mu rubaho; umuryango winjira mw'ishure, usize ibara ry'ubwatsi; eka n'utwobo, turi ku ruhome, hejuru mw'ishure, twinjiza umuyaga, dusize ibara ryera.

Ntudusubire kubika impapuro zawe mu buryo bw'akaje gari, kuko mu gisagara ca bujumbura hari udukoresho tugenewe kubikwamwo impapuro turi mu mabara atandukanye.

Icumba c'ibitabo, cacu, twari twara gikoreye ububiko bugeretse ,bubikwamw'ibitabo ,ariko ubu bwararengewe ,kuko ibitabo vyatubanye vyinshi ,bimwe tubibika hasi tukabigerekeranya.

Mu bikoresho njana kw'ishuri, harimwo isakoshi yo ku mugongo, ifise ibara ryirabura; n'amakaramu atatu, ikaramu imwe, ifise ibara ry'ubururu, iyindi ifise ibara ryirabura, iyindi ikagira ibara ritukura; n'umukasi, ufise ibara ritukura nyene.

Aho abakozi b'iradiyo nkuru y'igihugu bakorera, ku mpome hari ububiko bugerekeranye babikamwo impapuro n'ibitabo vyabo, aho bicara hari udutebe, imbere y'umuntu wese abafise imashini nyabwonko.

Mu cumba c'igitabo co kuri kaminuza yo kumutanga harimwo ububiko bugeretse burimwo ibitabu harimo n'intebe zikoze mu rubaho hejuru amatara aguma yaka.

Umupira w'amaboko wo kurenganya urusenga urakunzwe ngaha mu gisagara ca Gitega ,cane cane abasore kandi baza bambaye impunzu z'amabara atandukanye.

ibiro vyuwu hagarariye ishengero ry'abagenzi mu burundi ririmwo ibitabu vyishi, hari ibifise ibara ry'umuhondo, hari nibifise ibara ry'urwatsi rubisi n'ayandi mabara atandukanye.

Ushaka gukora umwuga w'ituma tumana kw'amakuru neza utegerezwa kuba ufise icuma gicometse ko insinga z'amabara atandukanye iruhande y'ico cuma hategerezwa kuba hari imashini nyabwonko.

Niku mugoroba izuba ririko rirarenga ariko rigenda rikubita neza na neza kuri kaminuza y'ubuvuzi yi Gitega .Iyo kaminuza ikaba yubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse inshuro zine.

Muri kaminuza yu burundi mu gisata c'amagara y'abantu abanyeshuri bose baza kwiga bambaye amataburiya y'ibara ryera. Uyu munsi wahora bigisha yaje kubasezera abereka ugiye kumusubirira kuko we agwaye agiye kwivuriza mu mahanga abo bigisha babiri bari bambaye amataburiya y'ibara ryera.

bBabiri mu banyeshure Irakoze yigishije baje kumuramutsa bamusanga ku ishuri asanzwe yigishiriza ko basanze yambaye itaburiya yera barahagararana hanze banezerewe bahagaze imbere y'ishure umuryango w'iyoshure wa rusa n'ibara ryirabura.

Kw'ishure hateretse ikomeko ry'impapuro ribafasha komeka impapuro ku ruhome riri mu gacupa kari mu ibara ryera iryo cupa rifise n'akarumyo kari mw'ibara ritukura.

Kumeze yo kukazi hateretse imashini icometsemo udutsinga dutandatu dutatu dusa n'ibara ritukura utundi dutatu dusa n'ibara ryirabura ku ruhande rw'iburyo hari igikaye ginini icukuruye canditsemo amajambo menshi yandikishijwe karamu ry'ubururu.

Ejo haheze jewe n'abanyeshure twigana twahuriye kw'ishure ryisumbuye ryokumusaga tuje kwiga umwigisha wacu yadusigurira yandika ku rubaho twace twambaye inkuzu zitandukanye amabara, kuko twahi tuje mu nyigisho zo ku mugoroba.

Icumba abanyeshure bigiramwo ibijanyo n'ibituma atuma na ko amakuru kiba gifise ama ameza akoze mu rubaho, kandi kuri ayo mameza bateretseko ama mashini nyabwonko ari mw'ibara ryirabura impome ry'ico cumba bigiramo kiba gisize ibara ryera.

Mu buruhuko, ivyumba vy'amashure, birugarwa; imbere yavyo, hari ingazi ntoya, ikoze mw'isima, badugirako, baja ku bindi, biri imbere; kandi imiryango yavyo, n'amadirisha, bisa n'ibara ryirabura.

Mucumba umurongozi w'ishure ryisumbuye akoreramwo hariwo imashini isohora inyandiko ku mapuro iri mwibara ryera nibara ryirabura iteretse kukameza gakoze murubaho.

Abanyeshure bo muri kaminuza mu gisata c'amagara y'abantu bategerezwa kwambara udupfukamuntwa igihe bariko bariga. N'umwigisha wabo ategerezwa kukambara, agaca yambara n'itaburiya isa n'ibara ryera.

Umwigisha wese ategerezwa gutunga ibitabu bikerekeranye mu cumba ciwe. Aho bimwe bitegerezwa kuba bivuga ibijanye n'ibiharuro ibindi bikaba bivuga ibijanye n'ibitukikije ibindi navyo bikavuga ku bijanye n'uko ibintu bimeze n'ukuntu bitandukana.

ishure ritoya ryo muri rohero ryubakishije amatafara hiye ku ruhume rwaryo hometse ko igipapuro gicavye ko umwana kibafasha kubona ibihimba vy'umubiri vy'umuntu munsi y'ico gipapuro hateretse akabati gakoze mu rubaho kariko ibitabu.

Ibitabo vyigisha ivyakahise, ibitabo vyigisha ijambo ry'Imana, ibitabo bikoreshwa mu mashure, n'ibitabo vyanditswe n'abanyabwenge ntahandi wobisanga atari mw'iduka ryo kwa Niyonkuru. Hari n'amakaramu menshi ari mu tubara twinshi dutandukanye.

Ishure ryisumbuye, ryo mu Kayanza, rifise inzu y'ibitabo; harimwo, ububiko bugeretse kane, bukoze mu rubaho; kandi buciyemwo, ibice bibiri, ibubamfu, harimwo ibitabo, n'iburyo, harimwo ibitabo; vyaruzuye rero, ivyasigaye, babibitse hejuru, y'ubwo bubiko, barabigerekeranya.

Mu ntango z'uyu mwaka, w'ishure, mawe, yanguriye amakaye, y'imirongo, menshi; aho impapuro zayo, zifatanira, hari amabara menshi, atandukanye.

Mu cumba, co kwakiririmwo abashitsi c'iwacu, hariho uruhome, rusize ibara ryera; kuri urwo ruhome, hariko umwobo, ugenewe gucomekwamwo ivyuma, bikoresha umuyagankuba.

Icumba uwurongoye igisata c'umutekano ku Musaga akoreramwo kirimwo intebe zibiri n'amameza abiri bikoze mu rubaho, hariho n'ububiko bugerekeranye gatatu abikamwo impapuro z'akazi.

Umwaka w'ishure ugira utagure, ntihagire umuvyeyi agira ikibazo aho yogurira ibikoresho vy'abana kuko birahari, hari amakaye y'impapuro nyinshi nay'impapuro nkeya nayo arahari, eka nibitabo bakoresha kw'ishure navyo urabihasaga.

Utumwanya twagenewe kubikwamwo impapuro, tuba turi mu mabara menshi atandukanye. Aho duteranira haba hari ibara ryera rimanuka.

Ibikoresho, nakoresha mu mwaka uheze, ntavyo nataye; narabibitse, ndabigerekeranya ku meza, harimwo amakaye y'impapuro nyinshi, n'amakaye y'impapuro nkeya.

Kwishure ry'abana batoya riri mu carama mu kibuga ca ryo hateye utwatsi dutotahaye muritwo twatsi hateretse igikinisho c'abana kiri mu mabara atatu ibara ry'ubwatsi ibara ryumuhondo hamwe n'ibara ritukura.

Ku munsi wa gatandatu, amashengero menshi, aragira, ico bita: "amasengesho yo ku karago"; ayo masengesho, bayavugirizamwo ingoma, ikoze mu rushato, n'ingunguru; iyo ngoma, bayivugisha, imirisho.

Ntimutinye bavyeyi, kuko ishure ry'abana batoya ryo mu ngagara ryabazaniye udukinisho tw'abana aho tubiri turi mw'ibara ry'ubururu akandi kamwe kari mw'ibara ry'umuhondo, kandi duteretse ahantu mutwatsi ntimugire ubwoba bana baguye nta co boba, kandi hakuryayeutwo dukinisha hashinza icuma gisiza ibara ry'ubururu.

Ishuri ry'abana batoya riri mu Kinindo, impome zaho zisize ibara ryera, inkingi nazo zisize ibara ry'iroza, hari n'ibikinisho vyinshi vy'abana, biri mu mabara menshi atandukanye, hari ibiri mw'ibara ry'umuhondo, ibiri mw'ibara ry'ubururu, ibiri mw'ibara ry'urwatsi, ibiri mw'ibara ritukura, eka n'ibindi, aho biteretse hateye n'agati karekare.

kwishure ry'abana batoya ryitwa kazoza , bateye mu kibuga caryo utwatsi dutotahaye, batereka mu rutwo twatsi ibikinisho vy'abana bikoze mu dutebe .Biri mu mabara abiri , ibara ry'ubururu n'ibara ry'umuhondo. Hepfo yutwotwatsi hubatse amashure.

Ushaka kumenya umwana aciy'ubwenge mw'ishuri no mu buzima busanzwe aho mu kibani wanyu uzurabe umwana akunda gukina utubuye dukoze mu kiyo kandi uwo ntabanahusha.

Imbere y'uko nigisha, ntegerezwa kuraba ko mfise ingwa zihagije. Hategerezwa kuba har'ingwa imwe y'ibara ryera nandikisha ivyigwa, nkagira n'izindi ngwa z'amabara atandukanye nandikisha imitwe y'amajambo y'ivyigwa ngiye kwigisha uwo munsi.

Ku Mutanga hariho ibikinisho vyinshi vy'abana hari udupira tw'amaboko dutoya tw'amabara atandukanye n'ibindi bikinisho. Niho nifuza kujana abana muri ubu buruhuko.

Mumasoko yose agurisha ibikoresho vy’ishuri vy’abana uhasanga udupima mirongo tw’amabara atandukanye hari akumuhondo, akubururu, akugwatsi, nutundi twayandi mabara.

Ishure ryisumbuye, ry'i Mabayi, riragutse, kandi ryubakishije amatafari ahiye; rifise amadirisha manini manini, ariko utwuma, n'ibiyo; intebe n'imeza, vy'abanyeshure, bikoze mu rubaho, rukomeye cane.

Nshaka kwota akazuba nicara mu bwatsi nateye, iruhande y'ubwo bwatsi hari akararo gatoya gakoze mu vyuma, imbere yubwo bwatsi hubatse amazu afise amabati asa n'ibara ry'ubururu bw'ikirere.

Sinomwemerera umuhungu wanje ko yambara impuzu zo kujana gusenga mu myimenyerezo ngororamubiri n'ico gituma namuzaniye umupira ufise ikora bisa n'ibara ry'ubururu, rimanuka ku ruhande rw'ibubamfu bwako gapira, n'ikabutura bisa vyagenewe gukora iyo myimenyerezo.

Mu banyeshure twigana, hari abafise ibikoresho bidakwiye; nazanye amakaramu, menshi, ari mu tubara dutandukanye, kugira ngo ndazibagaburire; nazanye n'ikaye nini, mu gihe nosanga, hariho uwutayifise.

Inzu y'inama iherereye mu rumonge ibihome vyayo bisize ibararyera isakajwe n'amabati hamwe n'ibiti intebe na zo zikoze mu rubaho hasi kw'isima hasa n'ibara ry'urwatsi.

Imashini nyabwonko, nahora nkoresha, mu kazi kanje, ka misi yose, iri mw'ibara ryirabura, ariko, muri iyi minsi, yarapfuye, iteretse kumeza, mu cumba canje.

Inzu y'uburaro yitwa Iwacu, yubatse mu buryo bwa kijambere, isize ibara ryera, mu kibuga cayo hateye uduti tugufi duteye k'umurongo, n'utwatsi, vyose biratotahaye, niho abatugendera bavuye mu mahanga bashikira.

Ishure ryisumbuye ryaho bita kwa patiri, ryubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri. Abanyeshure biga ku vyumba vy'amashure biri mu gice co hejuru badugira ku ngazi yubakishijwe isima kandi ikikujwe n'utwuma dusize ibara ritukura.

Ishure hategetse kubaho ububiko bugeretse gatanu bukoze mu rubaho umwugisha abika ko ibitabo n'amakaye vy'abana mu mwaka wa gatanuho harimo ntamakaye ashaje wogerango na yo mu mwaka uhetse.

Nimba ushaka ko, nzoza ndaza, kugurira ibikoresho, vy'ishuri vy’abana, iwawe, banza undungikire: uduhanaguzo tw'ikaramu y'igiti, twinshi, hamwe n'ikaramu y'igiti, imwe ,hamwe n'udusongozo dutatu, tw'ikaramu y'igiti; kamwe, kari mw’ibara ry'ubururu, akandi, kari mw’ibara ritukura, akandi, kari mw’ibara ry'umutamagaro, woroshe.

Isaha yanje yo kwambara ku kuboko iri mw'ibara ryirabura, ifise ikiyo gikikujwe n'akabara k'ubururu ku ruhande rw'ibubamvu haba hari ko utwuma tubiri ku ruhande rw'iburyo haba hariho akuma kamwe.

Mwishure ritoya ryo mu kinama bateretsemwo ububiko bugeretse gatanu umwigisha abwifashisha mu guterekako ibitabo n'amakaye y'abanyeshure, ariko hari n'ibitabo yateretse ko uyu musi isakoshi yiwe isa n'iba ragyirabura ico afite ko utuntu turi mw'ibara ryera.

Ishure ritoya ryo mu rumonge igihe abana basohotse kuruhuka bamwe bariruka abandi bakicara hasi ivyumba vy'amashuri vyaho bifise imiryango isize ibara ry'ubururu kandi mu kibuga hateye igiti inyuma yayo mashure hari ikigega kinini ya c'amazi.

Abanyeshure mwese imbere y'iko myeinjira mu mashure mubanze mugende gusoma amatangazo ari ku bi papuro nometse kurubaho rgwegamye kwidirisha.

Abana batoya bakoresha ikaramu y'igiti irimwo ibara ry'umuhondo isongoye neza kandi ifise n'agahanaguzo kayo kari mw'ibara ritukura iruhande rwayo haba hari n'ayandi makaramu y'igiti nyene ari muibara ry'umuhondo afise n'uduhanaguzo twayo turi mw'ibara ritukura.

Naho ugira umesere muri kakadobo kawe gasa n'urwatsi, wibuke ko mu rugo hasa nabi utigeze uhakubura, ndagusavye abe arico gikorwa uzoza uratangura gukora ukivyuka.

Uduhanaguzo tw'ikaramu y'igiti turi mu mabara atandukanye. Hariho uturi mw'ibara ry'ubururu, n'uturi mw'ibara ry'umuhondo, hari n'uturi mw'ibara ry'urwatsi kandi hari n'uturi mw'ibara ry'iroza n'utundi turi mw'ibara ry'umucungwe.

Urupapuro, ruteretse ku gasima, rusa n'ibara ryera, rwipfunyiranye; kandi, rukikujwe n'akabara k'iroza, rucafyeko amasaha, arimwo n'udushinge twayo; kandi yantseho, n'amajambo; vyose, babikoresheje ikaramu, isa n'ibara ry'ubururu.

Ni wabona ishure ritoya ryubakirije matafarahiye abanyeshuri bakinira hanze. Bafise amasakoshi yabo mu kibuga hakaba hashinzemwo amabendera abiri rimwe akaba aribendera ry'igihugu cu burundi irindi akaba aribendera ry'umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko ukabona iryo shure nti rifise uruzitiro uzo menye ko rikeneye gufashwa.

Uyu munsi nazanye ikaramu z'igiti mirongo itatu na zitandatu zisungoye neza kandi ziri mw'ibara ry'ubururu bw'ibicu, uwushaka wese naze atore ariko nimwe imwe.

Mucumba c'abana, harimwo ibikoresho vyinshi, harimwo n'agasandugu gakoze murubaho nateretsemwo uducamurongo tune, dukoze murubaho nyene.

Niwashaka uzosabe baguhindurire ishuri, bakujane kuri ryashuri rifise imiryango isize ibara ry'ubururu n'amadirisha akoze mu twuma dusize ibara ry'ubururu, kandi kuri rurya shuri, hari umunyeshuri ahora azana agakinga akagahagarika hafi y'uruhome rwinjira mw'ishuri, kuri iryo shure kandi hameze utwatsi mu kibuga.

K'urubaho rwo mu mwaka wa gatatu kw'ishure ritoya ryo ku Muzinda umwigisha yari yagwanditseko ibibazo bibiri, ikibazo ca mbere yashaka yuko abanyeshuri buzuza mu mungane imperekeranya nte na bwe ikibazo ca kabiri carikivuga ngo tora ijambo yashaka yuko abanyeshure batora ijambo rimwe rimwe ririmwo imperekeranya nge na mpe.

Ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha ryubakishije amatafari ahiye uruhome rumwe rwometse ko urupapuro runini rwanditse ko amajambo menshi ari mw'ibara ry'ubururu umutwe w'amajambo na wo uri mw'ibara ritukura kandi urwo rupapuro rwatanguye gusaza kuko munsi ruratabutse.

Igihe twari turindiriye ko umutegetsi asohoka twahagaze mu kibuga tukikujwe n'amamodoka ari mu bwoko butandukanye n'amabara atandukanye kandi twari dukikujwe n'ibiti birebire n'uruzitiro rukoze mu twuma turi mu mabara atatu tumwe twari turi mu ibara ryera utundi mw'ibara ritukura utundi mw'ibara ry'urwatsi.

Intebe z'abanyeshure n'imeze y'umwibwisha bikoze mu rubaho ariko amaguru yavyo akoze mu twuma dusize ibaragirabura, impome z'ishure zisize ibaragera, kandi mu furuka hejuru ku ruhome rw'iburyo hari icuma gisohora amajwi gikikujwe n'utwuma dusizi baragirabura mfuruka hejuru ku ruhome rw'iburyo, hari icuma gisohora amajwi gikikujwe n'utwuma dusize irangi ry'irabura.

Kumeze yo wigisha hateretse ibipapuro hari kandi n'amakaramu abiri y'igiti ari mu ibara ryirabura hari n'udusongozo tubiri dusa n'ibara ry'ubururu utundi dutatu dusa n'ibara ry'umucungwe hamwe na kandi kamwe kafise ibara ry'ubwatsi harimwo n'icupa ririmwo n'utundi dusongozo tw'amabara menshi.

Isaha zitanu n'iminota mirongo itatu abavyeyi benshi n'abandi barezi baraza gutora abana batoya ku ishure bakabatahana kandi imbere y'ishure usanga hahagaze n'imodoka niniya itwara abantu mu buryo bwa rusangi ihahagaze.

Ishure ritoya ryo mu katazimiza rifise uruzitiro rw'iminyari ,abanyeshuri bamaze gutaha kuko ivyumba vy'amashure vyose birugaye kandi imiryango y’ivyo vyumba vy'amashuri iri mwibara ry'umuhondo.

Akazi dukora nako kubaza ibintu bitandukanye murubaho ,tumaze iminsi tubaza intebe nyinshi z'abanyeshuri kandi iyo duhejeje kuzibaza tuzihagarika ahantu hakikujwe n'ibiti vyinshi.

ishure ryisumbuye ryo mu kibenga ryubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri .uruzitiro rwaRyo rura cakomeye ikibazo n'uko akaba arakera bari barasize ko kamaze guhomoka. Umuryango winjira mu kibuga c'iryoshure usizi bararitukura kandi ukoze mu twuma.

Nkiri umwigisha, nigishiriza mw’ishure, rifise impome, zisize ibara ryera; intebe, n'imeza, vyari bikoze, mu rubaho, kandi, imeza zibiri, naziterekako ibipapuro, biriko amanota, y'abanyeshure.

Dukeneye gusiga kandi impome z'ishure ryacu kuko zisigaye zisa nabi cane ugira ngo nta banyeshuri bakiryigiramwo risakajwe kandi amabati, utubaho hamwe n'utwuma.

Ishure ritoya ryo mu Kirundo ryubakishije amatafari mabisi kandi nta miryango iri ku vyumba vy'amashure. Iryo shure kandi nta ruzitiro rifise. Abanyeshure barakina umupira w'amaguru mu kibuga kirimwo ivu.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kigobe, rirafise akajagari kenshi, kuko usanga hari abanyeshure bamwe bambaye impuzu z'ishure, abandi batatu ugasanga biyambariye impuzu z'imyimenyerezo ngorora mubiri bariko bariruka, kandi mu kibuga ciryo shure hashinze ibendera ry'Igihugu cu Burundi.

Kw'ishure ryisumbuye nizeko ryari ryubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri. Imiryango y'ivyumba vy'amashure yari isize ibara ritukura. Amadirisha nayo yari akoze mu twuma dusize ibara ritukura nyene kandi hari hariko n'ibiyo. Ku nzu yo hejuru hari hariko n'icuma imbere y'ivyumba vy'amashure gisize ibara ritukura, gishinze mu nkingi.

Ishure ritoya ryo mu Gitaza imiryango y'ivyumba vy'amashure isize ibara ry'ubururu; n'amadirisha akoze mu twuma tusize ibara ry'ubururu n'ibiyo. Ariko bimwe mu biyo vyo kuri ayo madirisha vyaramaze kumeneka. Imbere y'ishure hari igiti kinini.

Inzu ya Zakariya isakajwe amabati asa n'ibara ritukura urugo rwiwe ruzitijwe n'uruzitiro rw'amabuye mu rugo hagati hateye ibiti vyinshi hanze kw'ibarabara naho hameze utwatsi ndabasaba ko ku wa gatandatu mwahakora ibikorwa rusangi mukaduharura.

Ibitaro bikuru vyo mu Kirundo bifise ubwiherero bwubatse n'amatafarahiye impome zabwo zisize ishwagara bufise kandi idirisha riciyemwo kabiri ririko ibiyo n'ututwuma.

Ivyumba vy'amashure, vy'ishure ryisumbuye, ryo ku Musaga, biguma vyugaye, kuko abanyeshure, baramaze kuja mu buruhuko; imiryango isa n'ibara ry'ubururu, kandi, imbere y'ivyo vyumba, vy'amashure, harasakajwe amabati, n'ivyuma bisize ibara ry'ubururu; hari n'ivyumba bishinze, bisa n'ibara, ry'ubururu nyene.

Ishure ryisumbuye ryo mu cibitoki ca rugombo yubakishije amatafara*i ahiye yubatse kandi mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri abanyeshure biga mu gice co hejuru mu kuduga baja mu mashure yabo baca ku ngazi ikoze mu isima n'utwuma turi ku ruhande rw'iyo ngazi dusize ibara ryirabura.

Amazu y'ubucuruzi, yo kwa siyoni, yubatse mu buryo, bw'igorofa, igeretse kabiri; amwe ari hejuru, ayandi ari hasi; imiryango yayo yose, isa n'ibara ry'ubururu; asakajwe amabati, n'ivyuma, bisize ibara, ry'ubururu.

ikibuga c'ishure ryisumbuye ry'isare gikikujwe n'ibiti birebire kandi vyiza ni kibuga kigizwe n'umusenyi nutubuye kandi hagati muri ico kibuga hari ibendera ry'igihugu c'uburundi n'i ry'ibihugu vya afrika y'ubuseruko.

Iyo abantu bariko barubaka amazu yabo, bategerezwa kuba bafise inzu iri ku ruhande, yugajwe umuryango usa n'ibara itukura, ku mpande z'uwo muryango haba hari ibara ry'umucungwe.

Ishure, riri mu Rweza, uruzitiro rwaryo, rusize ibara ryera, rucafyeko, abana babiri, bafise udusakoshi, twabo, mu minwe; ku ruhande rw'ibubamfu, ahacafye abo bana, bahacafye, imashini nyabwonko; kw'ibarabara, imbere y'iryo shuri, hahagaze imodoka, isize ibara ryera.

Mw'ishure ry'abana b'incuke riri mu kabondo hari ububiko bugeretse kane bukoze mu cuma usize ibara ry'ubururu bw'ibicu bubikomo ibikoresho by'abana hari n'ubundi bubiko bugeretse gatatu bukoze mu rubaho na bwo nyaneba bubikamo ibikoresho by'abana hari kandi n'umutaka usa n'ibara ritukura.

Ishure ritoya ryo mu kayanza ryubakishije amatafari ahiye ibiyo biri ku madirisha yaryo biri mw'ibara ry'ubururu n'utwuma turiko turi mwibara ryera amabati yaryo aracari mashasha inyuma y'iryo shure hari biti vyinshi muri vyo n'ibigazi.

Ishure ryo mu Kigobe ryubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse gatatu. Igihe co kuruhuka c'abanyeshure, barasohoka bamwe bagahagarara imbere y'amashure yabo hejuru, abandi bagahagarara mu kibuga hasi. Mur'ico kibuga c'iryo shure hari n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Iyoa maso yanje yasavye kubakoreshereza uburiri bugeretse ubutoyi arara ku bwo hejuru bukuru akarara kubwo hasi na yo ciza namukoreshereje uburi ku ruhande bwirebanga bwose bukoze mu cuma gisize ibara ritukura, kandi ndabasasira amashuka asa nibaragera.

Ishure ritoya ry'i Karusi ryubakishije amatafari ahiye. Mu mwaka wa gatanu, ku ruhome rw'imbere hometse urubaho rusa n'ibara ryirabura. Ivyanditse kuri urwo rubaho vyandikishijwe ingwa isa n'ibara ritukura hamwe n'irindi risa n'ibara ryera.

Kw'ishure ritoya, ryo mu Gatumba, ku ruhome rw'aho, hometse urupapuro, rucafyeko umuntu; rukoreshwa, mu gihe, bariko barigisha, amazina y'ibihimba, vy'umuntu.

Ishure ritoya ryo ku Musaga mu mwaka wa gatatu uruhome rw'imbere rwometseko urubaho rusa nibara ryirabura rwanditse ko ibiharuro kuva kuri gatatu gushika kuri mirongo ibiri na rimwe.

Kw' Ishure ritoya ryo mu kirundo, Abanyeshure bicara ari babiri babiri, bamwe mu banyeshure ntibambaye impunzu z'ishure, kuko bagiye kuzishirako ikirango c'iryoshure.

Ishure ryacu ryubakishije amatafari ahiye; imiryango isa n'ibara ry'ubururu. Twarateye n'ibigazi mu kibuga inyuma y'amashure hari ibiti birebire. Ariko turakeneye n'uruzitiro rukomeye.

Ndagurisha impuzu, z'abana, zo gukoresha, imyimenyerezo ngororamubiri; ndafise udukabutura, n'udupira twatwo, bijanye, biri mu mabara, atandukanye.

Udusaho tujejwe kubikwamwo imapuro turi mu mabara atandukanye hari akari mw'ibara ritukura hari n'akandi kari mw'ibara ry'umuhondo hari n'akandi kari mw'ibara ry'ubururu n'utundi twayandi mabara atandukanye ku ruhande gutwo dusaho hari amakaramu abiri y'ibara ry'urwatsi.

Ikaye nanditsemo ivyonshaka kuzokora muri ubu buruhuko. Irimwo imirongo ibangabanganywe nandikishije ikaramu y'ibara ryubururu maze kuruha naryamitse hagati muri iyo kaye iyo karamu.

Mu rubaraza rw'inzu yanje hariho idirisha rifise utwuma n'ibiyo, nahashize n'urubaho rufise ibara ryirabura kugira ngo abana baze baragwigirako, mpomekako n'ibipapuro bisa n'ibara ryera.

Ku mugoroba iyo abanyeshure batashe hari abasigara bakina umupira w'amaguru mu kibuga c'ishure ritoya ryo mu kanyosha . Murico kibuga kandi hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Inzu y'umubanyi yubakishijwe amatafari ahiye, umuryango wayo ufise ibara ry'ubururu, imbere yuwo mu ryango hari utugazi dutoya twubatse mw'isima.

Ishure ryisumbuye ryo mw'i Jenda ryubakishijwe amatafari ahiye, imiryango yayo isa n'ibara ry'ubururu, inyuma y'iryo shure harameze ishamba rinini.

Udutabu two gufashiriza umwana kwiga gucapa dusa n'ibara ryera, ku mpande aho impapuro zifatanira uhasanga amabara atandukanye, harako uhasanga gafise ibara ry'urwatsi, akandi ibara ry'ubururu, akandi ibara ritukura, akandi ibara ry'umuhondo, n'utundi tubara.

Karikurubu, ni umwana, asamara cane mw'ishure, ntiyimure mw'ikaye ziwe; bigatuma, igihe abandi bana batashe, we asigara arimura, agataha, inyuma y'abandi.

Ishure ritoya ryo mu Ngagara, ryubatse mu buryo bw'igorofa, rigeretse gatatu, rifise amabati afise ibara ritukura, mu kibuga hari udukinisho tw'abana tw'amabara atandukanye.

Abigisha bose bo kw'ishure ritoya ryo mu kayanza turanezerejwe ni uko ivyumba vy'amashure yacu bitarasaza tukaba dufise, kandi n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Leta yacu itegerezwa kwiga ku kibazo c'ibarabara ryamenetse kuko riba ririmwo n'amabuye manini manini ,haruguru y'iryo barabara haba harameze n'utwatsi.

Nyemerera tujane ku bitaro vyo mu ruziba vyubatswe neza, vyubakishijwe matafarahiye bifise ikigega c'amazi kinini, bikikujwe n'ivyuma bishinze bakarenza ko n'utwuma dutoduto dugenda tuzunguruka kuri ivyo vyuma bishinze.

Akayira k'ivu kabanyamaguru, kagana kw'ishure ritoya ry'i Ngozi, karameze ivyatsi n'ibiti birebire, ku mugoroba iyo abana batashe niko bacamwo.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gasekebuye ryubatse neza. Inyuma y'amashure abanyeshure bigiramwo hari ikibuga c'umupira w'amaboko, gifise ku ruhande utwuma basanzwe bakoresha mu guteramwo umupira mu gihe bagiye gutsinda, i ruhande y'ikibuga hateye utwatsi twiza twugwatsi rubisi.

Kw'ibarabara ry'ivu, rimanuka mu Nyabugete, hari inzu y'igorofa, isize ibara ryera, hari n'amamodoka, kuri iryo barabara abiri, imwe isize ibara ryirabura, iyindi, isize ibara ryera.

Ishure ritoya ryo mu rubirizi ryubakishije amatafari mabisi uruhome rumwerwo kuri iryo shure kometseko urubaho rusize ibararyirabura rwanditseko imperekeranya bandikishije ingwa z'amabara atandukanye.

Ubwiherero bwo kw'ishuri iwacu ni bune, bwama bwuguruye kugira ngo umuyaga winjiremwo neza, imiryango yabwo ikoze mu rubaho, n'uruzitiro rw'iryo shure rusize ibara ryera.

Mw'ishure ritoya ry'i Ngozi, ntihabona neza; amadirisha yaryo akoze mu twuma, intebe zaryo zikoze mu rubaho, abanyeshure iyo batashe, basigaye ibitabo ku meza n'ibigura.

Murahawe kaze mwese kw'ishure ritoya ryo mu gasekebuye, kuko dufise inyubako zubatse neza mu buryo bw'i gorofa igeretse gatatu mu kibuga c'iryo shure hari ibendera ry'igihugu c'uburundi hateye n'igiti ciza gitota haye.

Ishure ritoya ryo hafi y'iwacu, rifise uruzitiro rw'ibara ryera; hagati mu kibuga, harimwo amabendera abiri; imwe, ni ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Iyo dutashe tuvuye kw'ishure kurubaho dusiga tuhanditse indome nkuru nkuru dukandikisha ingwa yibararyera.

Mumyimenyerezo ngorora mubiri, twambara umupira ufise ibara ryera, n'Ikora ryibara ryirabura, impuzu yohasi ifise ibara ryirabura, n'uturongo tumanuka Kuruhande ,twibara ryera.

Ishure ritoya ryo mu Kinanira ryakoreye umusi mukuru abana, harashajije cane, ibisharizo vy'amabara yose n'ivyo bagiye bahomeka ku mpome eka n'abana ubwabo barashajije.

Isakoshi nini, ya musaza wanje, atwara kw'ishuri, yo ku mugongo, yanditseko amajambo, ari mw'ibara ry'ubururu; ku mufuko w'inyuma wayo, mu buryo bw'ububamfu, hacometseko amakaramu atatu.

Uruhome rw'ishure ryacu rw'imbere rusize iba aragera rwometseko urubaho rusize iba aragyirabura karita na we arakunda kurukorerako impwimenyerezo y'ibiharuburo.

Nkiri mu mashuri yisumbuye na kunda isakoshi yo ku mugongo ifise ibara ryirabura utwo kwugarisha amamashini twari dusa n'ibara ritukura eka n'ubu ndacayikunda.

niwajakugurira umwana mutoya ibikoresho by'ishure ntutse wibagire udufutisho tw'ikaramu y'igiti twinshi n'udusongotzo tw'ikaramu y'igiti nyene dutatu n'ikaramu y'igiti imwe.

Abana b'umubanyi biga kw'ishuri ritoya ryo mu Ngagara barazinduka bakambara impuzu z'ishure zigizwe n'amabara abiri, amashati asa n'ibara ryera, amajipo nayo asa n'ibara ry'ubururu.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo , kuruhome rwimbere hasize ibara ryera ,hometseko urubaho rusize ibara ryirabura, rwanditseko ibiharuro, umunyeshure abishoboye araza akabikora.

Ni isaha indwi, z'umuhingamo; izuba ni ryinshi cane; abantu bakuze bobo, bariko bararicamwo, barashobora kwihangana; ariko umwana, ategerezwa kurondera umupira, akawipfuka, mu mutwe.

Bimwe mu bicapo biri ku rupapuro rwometse ku ruhome rwo kw'ishure n'igicapo c'inzu, n'igicapo c'imeza, n'igicapo c'igiti n'ibindi bitandukanye.

Ndahiriwe sinzosubira kwicara ku ntebe ivunitse ku ishuri kuko uburongozi bw'ishuri ryacu bwatuzaniye intebe shasha zikoze mu rubaho rukomeye kandi n nyinshi.

Ibikoresho vyo mu rugo umunyeshure wese ategerezwa kuba azi gucapa harimwo isuka umuhoro ishoka igipawa inkorofani n'ibindi.

Ishure ryisumbuye ryo mu Cankuzo rifise intebe z'abanyeshure zikomeye , aho bicara naho bandikira hakozwe murubaho, kumpande zizo ntebe , hariho ivyuma.

Ishure ritoya ryo mu ngagara ,rirateye igomwe imbere y'ivyumba vy'amashure, hateye utwatsi n'ibiti ,imbere y'ivyo vyumba kandi hashinze ivyuma.

Ni isaha zitandatu, n'iminota mirongo ine n'itanu; ni igihe co gutaha, tuvuye kw'ishure; abanyeshure twese, turasohoka, twambaye amasakoshi yacu, ku migongo.

Ishure ryisumbuye ry'Ikanka, nta ruzitiro rifise. Hateye ibiti biteye igomwe bisa n'urwatsi birebire ,hari n'amabuye makeya mu kibuga caryo aharunze.

Ushaka ishure, worererako umwana wawe, mutware mu Gasekebuye, amashure y'aho, afise amadirisha manini manini, abanyeshure ntibashuhirwa, intebe, zikoze mu rubaho, ku mpande n'inyuma, hakaba hariho ivyuma, umwana yicara ataco yinona.

Ishure ryisumbuye ryo mu Ruziba ryubatswe mu buryo bw'igorofa. Abanyeshuri biga ku nyubako yo hejuru wuririra ku ngazi yubakishijwe isima ikikucwe n'ivyuma ry'ibara ritukura.

Tugiye gukora ikibazo ca reta tuza twambaye impuzu zisanzwe tukicara ku ntebe zikoze murubaho umumwe wese n'urupapuro rw'iwe ruri mw'ibara ryera, ruri mbere yiwe, ikintu gitangaje n'uko haza muri ico kibanza abasirikare bakahahagarara.

kw,ibarabarar ija ku kiyaga ca tanganyika hari ibiti kandi hari umusore akunze ku haca yambaye ishati isanibara ryera n'impuzu yo hasi isanibara ryirabura hafi y'ivyo biti hashinze uruzitiro rw'ivyuma bisize ibara ry'ubururu

Iya mashuri matoya yo mu kirundo ntibakiyigiramwo agaumayugaye bari barashizeko imiryango isize ibara ry'ubururu n'amadirisha akoze mu twuma dusize ibara ry'ubururu nyene iruhande yyo bamashuri bari barashize ikigega c'amazi kiri mwibararyirabura, kandi ayo mashure yari akikujwe n'ibiti birebire none, ubu imbere y'amashure basigaye baharagirira.

Kaminuza yo mu gisagara ca bujumbura yubakisha amatafarahiye, kandi igeretse kabiri inkingi ziyo kaminuza zisize ibarary'iroza, kandi ugiyeyo usanga abanyeshuri bose baguma bagendagendera kunzu uyo hasi iyo hejuru na muntu n'umwe uhasanga.

Ishure ritoya, ryo mu Kinama, n'aho ryubakishije, amatafari ahiye, nimushaka, ntimuzosubire, kurikoresha; kuko, isima yo hasi, yaramenaguritse, abana bashobora, gutsitara cane.

Ewe shure ryo mu gitaza we, intebe zawe zihagaze mu kajagari. Umuryango warashaje. Abanyeshure birirwa bawandika ko n'ingwa zisa n'ibara ryera.

Umupira w'amaboko ukinirwa mu kibuga cawo gusa ni umupira ukoze mw ishusho ry'umucungwe kandi ukagira n'ibara ry'umucungwe nyene hamwe n'uturongo turimwo ibara ryirabura.

Amashuri abiri yazindutse atana mumitwe mu rukino rw'umupira w'amaboko abi bubamfu bari bambaye impuzu zisa n'ibara ry'ubururu abi buryo nabo bari bambaye izisa n'ibara ry'urwatsi.

Muriyi minsi kubera abanyeshuri bagire batangure gukora ibibazo, usanga kurubaho handitse urutonde ryukuntu ibibazo bizokurikirana n'amagenekerezo yavyo. Usanga ugo rutonde rukoze mu bice bitatu igice ca mbere canditsemwo imisi, igice ca kabiri canditsemwo amagenekerezo, ica gatatu canditsemwo ibibazo bazokora.

Abana bakunda kuja gukinira umupira w'amaguru mu kibuga cawo giteyemwo utwatsi kandi gica afitemwo n'imirongo isa n'ibara ryera gikikujwe n'ibiti birebire n'uruzitiro rwayo ari urwutwuma.

Kaminuza yigisha ibijanye n'itumatumanako amakuru yo mu kayanza, isize ibara ryera, yubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse, hanze Mu kibuga cayo hateye utwatsi dutotahaye, ikikujwe n'ibiti bimwe birebire ibindi bigufi.

Inzu y'uwurongoye ishirahamwe ry'abagore bitahuye yubatse mu buryo bw'igorofa : ifise amadirisha atatu asize ibara ryera kandi ariko ivyuma n'ibiyo. Iruhande y'iyo nzu hari ikibuga c'umupira w'amaboko.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu nyakabiga hari idirisha bomekako ibipapuro ariko ntasuku bahakorera kuko n'ivyakera ntibabihomora iryo dirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo.

Ku musi wa gatandatu harabaye urukino rw'umupira w'amaguru, aho imigwi ine ariyo yatanye mu mitwe. Ikibuga kandi bagiciyemwo ibice bibiri, igice kimwe cakiniyemwo imigwe ibiri ikindi gice gikiniramwo iyindi migwi ibiri. Muri ico kibuga kandi hateye ibiti. Hakurya y'ico kibuga hubatse amashure.

Ishure ryisumbuye, riri mu Ngagara, rifise uruzitiro, rwubakishije amatafari ahiye; amadirisha, y'urwo ruzitiro, akoze mu twuma, tusize ibara, ry'ubururu bw'ibicu; hejuru y'urwo ruzitiro, hashinze utwuma, tusize ibara ryera; nayo hejuru y'utwo twuma, hari ikimenyetso, canditseko amajambo, asize ibara ry'ubururu, n'akanuma, kaguruka karaba hasi.

Ishuri ritoya ryo kumusaga intebe z'abanyeshure zikoze mu rubaho impome z'iryo shure zisitse ibara ryera amadirisha akoze mu twumatusizibara ry'ubururu n'ibiyo, kandi hasakajwe amabati n'ibiti.

Umwana w'umukobwa yavuze mw'ishure uyu munsi ni we yahawe igihano co gukoropa iryo shure yari yambaye impunzu z'ishure ishati yarisa nibara ryera n'igipo yarisa n'ibara ryirabura kandi ku maguru nta kintu na kimwe yari yambaye.

Sinshaka ko umwana wanje apfa kuri riryashure yigako rifise uburaro, aho baryama ibitanda bikoze mu twuma dusize ibara ryirabura, kandi bigeretse kabiri, hari ibitanda bishashe amashuka asa n'ibara ryera hari n'ibishashe amashuka asa n'ibara ry'ubururu.

Mu Kibenga, ahomba, hari ishure ryisumbuye, rifise impome, risa n'ibara ryera; intebe, n'imeza vy'umwigisha, bikoze mu giti c'umukaratusi; umuryango w'aho usa n'ibara ry'ubururu.

Akabarabara kamanuka ku nzu y'amakoraniro yitwa Akeza gashashemwo amatafari asanzwe ajejwe gusaswa hasi, ibubamfu n'iburyo bwako hateye utwatsi twiza dutotahaye, imbere yako kabarabara hari igiti kinini n'utundi tugufi.

Ishure ryisumbuye ryo mu kibenga aho umusaza wanje yiga impuzu z'ishure abanyeshure bbambara ni ishati isa n'ibara ryera n'iyo hasi isa n'ibara ry'ubururu impome z'iryoshure zisize ibara ryera kandi abanyeshure bicara ku ntebe zikoze mu rubaho.

Naho butanguye kwira ndagiye kuraba amashure yisumbuye yo Kumuzinda. Ico numvise coco ni uko imbere y'ivyumba vy'amashure hateye amashugwe manini manini. Kandi ivyumba vy'amashure, imiryango yavyo isize ibara ry'ubururu. Inyuma y'amashuri naho ngo hari biti birebire.

Duhejeje gukora amasuku mw'ishuri ryacu awo ikibaho cometse ku ruhome rw'imbere duhejeje ku gisiga ibara ryirabura rishasha, kandi isima na yo twayikorovye umwigisha wacu na we, ubu uyicara ku gatebe gakoze mutwuma.

Kw ishure ritoya imbere hari imeza y'umwigisha ikoze mu rubaho iruhande y'iyo meza hateretse agasandugu gasa n'ibara ry'ubururu. Haruguru yako gasandugu hari igihome cometse ko agaca murongo kari mu ibara ry'umuhondo kandi gaca umurongo uhese wuguruye.

Kw'ishuri ryigisha indimi, urubaho rwa ho rusa n'ibara ryirabura. Rwama rwanditseko, rumwe mu ndimi zo hakurya y'amazi.

Inzu iri hepfo y'iwacu yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse. Nirahera kubakwa, isize ishwagara. Imbere yayo hateye ibiti birebire, uhagaze muhira ububona n'ukuntu izuba rirenga.

Bavyeyi mufise abana batoya bagiye gutangura ishure ntimuze mwibagire kubagurira amakaramu y'ibiti abari mirongo ibiri nane ari mu mabara atandukanye.

Bavyeyi murereye kw'ishure ritoya ryo mu Kampenge gerageza mugende murabe ishure abana banyu bigamwo. Kuko ibara ry'ubururu yari risize ku muryango, ryatanguye guhomoka. N'isima ryari riri imbere mw' ishure ryatanguye kumeneka.

Hari ishure gisumbuye nzi ryubakishije amatafari ahiye uduhome bagiye baracishamo hagati y'amatafari dusize ibararyera intebe z'abanyeshure hari zikoze mu rubaho gusa nizikoze mu rubahoh amwe n'amaguru yaco akoze mutwuma.

Ishuri riri hafi y'iwacu ryubakishije amatafari ahiye, ariko ntibaraheza kuryubaka. Ku ruhande rw'iburyo hari icumba c'amashuri kihari gifise idirisha ririko utwuma dusize ibara ry'ubururu. Nayo ikiri bubamfu, gifise umuryango usize ibara ritukura n'idirisha ririko utwuma dusize ibara ritukura nyene.

Akayira kaja kwishure ritoya ryo mu Kibumbu ntigashemeye. Kari hagati yo twatsi umunyeshuri wese yotaha uko avyishakiye kuko ishuri ntirizitiye. Ubwiherero nabwo ni bufise imiryango bwose uburi kw'imiryango isa n'ibara ry'ubururu.

Umwaka, ntiwohera, abanyeshuri, batinjiye mu rusengero, gushima Imana; binjira bambaye, impuzu z'ishuri, arizo: amashati ari mw'ibara ryera, n'izo hasi ziri mw'ibara ry'ubururu; kandi, n'urusengero, rusize ibara ryera, n'ibara ry'ubururu, hamwe n'ibara ritukura; n'aho biri uko, hari n'abanyeshuri, b'ibigaba, baguma ku ruhande, bataza kwinjira.

Ikintu, kikumenyesha, kwa Niyonkuru, ni ikigazi kinini, giteye mu rugo iwe; gikikujwe hasi, n'utwatsi; kandi ku mpande zose, iburyo n'ibubamfu, hateye utundi duti, ariko twotwo ni tugufi; inyuma yo kwa Niyonkuru kandi, hubatse inzu, y'igorofa.

Ikigukirera abana b'impfuvyi c'ingozi gifise uruzitiro rubakishije amatafu arahiye gifise, kandi ikibuga kinini i ruhande y'uruzitiro hari igiti kinini musi y'ico giti hakunze guhagarara umusore aba afise ikinga ga.

Amashuri yose baushiramwo ibibaho kugira ngo bashobure kwiga, ariko harosanga aribaho baterura bagatwara bagakuraho bakabishiraho yiyo bagomba bige bakavyimukana bishitse ukendura ishure uvira ni bakavyimukana bakabitwara nibico bituma aho abashitse hose bashobora kwiga ntano ho batari amashuri.

Ishure ritoya ryo mu Ngagara, ivyumba vy'amashure vyaryo bisakajwe amabati ashaje, inyuma yivyo vyumba vy'amashure hari ibiti, kandi iryo shure rifise ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ugiye kwinjira mw'ishuri ukubitana n'umuryango ukoze murubaho n'ibiyo ivyo biyo vyometse ko ibipapuro abanyeshuri mw'ishuri kandi baganira bicaye ku meza y'umwigisha igisenge cijyoshure kirashaje.

Kuva nkiri muto, namye nifuza kwiga kuri Kaminuza iguma yakamwo amatara, imeza z'abanyeshure zikoze mu rubaho, amaguru yazo akoze mutwuma, ku meza y'umwigisha akunda kuhatereka ibitabu n'impapuro vyiwe.

Ya goropfa, iri iruhande y'isoko, ryo mu Kanyosha, ntirahera kwubakwa; kuko, amadirisha, aracafungishijwe amabati; iruhande yayo, hari ishure; uruzitiro rw'iryo shure, rucafyeko umwana, w'umukobwa, n'uw'umuhungu; bariko bigira, ku ma mashini nyabwonko.

Ingozi hari ikaminuza ifise intebe z'abanyeshure zikoze mu rubaho hamwe n'utwuma amadirisha y'iryo shuri ahorayugaye kuberako hari umuyaga mwinshi, kandi, ariko ib iyo n' utwuma, kandi ifise ni akabati gakoze mu rubaho komeze ku ruhome rw'inyuma.

Kw'ishure ritoyi ryo mu Kinindo, igihe abandi bose basohotse gukina, hari umunyeshure w'umukobwa asigara mw'ishure yimenyereza kwandika ururimi rw'ikirundi.

Ushaka kumenya ko ibikoresho vyawe bibitswe ahantu hari umutekano, hugarishe utwuma dusize ibara ritukura ,ku mpome uhasige ibara ryera n'ibara ry'ubururu bw'ibicu.

Isaha zine zo mu gitondo, ibicu, biba bisa n'ibara ry'ubururu, n'ibindi bivanzemwo, bisa n'ibara ryera; abantu benshi, baba bari ku buzi bwabo, n'abanyeshure ku mashure; mw'ibarabara, haba hariko haca, abantu bakeya cane.

Abanyeshure, bo kuri kaminuza y'i Gitega, barezwe neza, kuko ku mugoroba, bahurira mu twatsi, bakicara bakana baratera udukuru, ivyumba vy'amashure yabo, vyubatse mu buryo bw'igorofa, igeretse gatatu.

Ikigazi giteye mu kibuga c'inzu y'uburaro yo kumutanga kirateye igomwe amababi yaco aratandukanye kiri hagati y'utwatsi kandi mbere y'ico kigazi hari iyindi nzu y'igorofa.

Mw'iduka ry'imiti yo mu gisagara ca gitega niho honyene mwosanga imiti y'ubwoko bwose abakozi baho bicara ku dutebe dukoze mu twuma.

Abanyeshuri biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu cibitoki ca Bujumbura bicara ku ntebe zikoze mur ubaho ariko amaguru yazo nay utwuma dusize ibara ritukura.

Kaminuza yo mu giheta yubatswe mu buryo bw'igorofa ifise amadirisha y'utwuma hariko nibiyo byometse ko ibipapuro vyera.

Isaha umunani z'umuhingamo izuba aba ari ryinshi, ibicu biba bisa n'ibara ry'ubururu rivanzemwo ibara ryera, abantu benshi bakunze kuguma mu mazu yabo, haba haboneka utwatsi n'ibiti gusa.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Kariba, bafise ikibuga gishasha c'umupira w'amaguru. Utwatsi abakinyi bakiniramwo turacatotahaye ntawoharwa ngo ahababarire cane. Gikikujwe kandi n'ibiti birebire.

Kwishuri ryacu ryisumbuye dufise abanyeshuri benshi . Intebe z'abanyeshuri bicarako zikoze mu rubaho . Imbere ku ruhome hometse ko urubaho rusize ibara ryirabura dufise n'umwigisha akiri muto w'umwigeme.

Mu biro vya I Mustanteri hari ho ibikoresho bitegerezwa kuhaba imashini nyabgonko akoresha iminsi yose nibitabo eka mbere n’impapuro .

Mw'ishure ry'iruhande y'iwacu imbere kuruhome hometse urubaho rusize ibara ryirabura, umwigisha arashajije , yambay'ikanzu ririmwo ibara ryera n'ibara ryirabura.

Ishure ryisumbuye ryo mu ngagara ryigisha ibijanye n'itumatuma na ko amakuru ntaco worigaya, kuko umunyeshure wese yiga afise imashini nyabwonko yiwe n'intebe ikoze mu rubaho no kuruhande ikoze mutwuma bicara biga neza, kuko bafise ibikoresho bikwiye.

Abanyeshure bafise indero, iyo umwigisha wabo ababajije abari baje ejo haheze, baraduza intoke, abatari baraje na bo bakagumiza ibiganza vyabo hasi.

Ishure ryisumbuye gikisha ibijanyi n'amagara y'abantu imakamba rifise uburaro hahora hashashe hari suku nta mwanda wohasanga namba.

Ishure ritoya ryo mu Kanyosha, rifise amabati yera, rikikujwe n'ibiti vyiza vy'urwatsi rubisi, mu kibuga caryo hari ikigazi.

Iminsi yose, iyo abanyeshure, bo kw'ishure ritoya ryo mu Gatumba, bahuriye mu kibuga, gukora imyimenyerezo ngororamubiri, baza bambaye impuzu, z'amabara atandukanye.

Buragorovye, izuba ririko rirarenga; imodoka, isize ibara ryera irahagaze; inyuma y'iyo modoka, hari igorofa itarahera kwubakwa neza.

Ishuri abana batoya bigiramwo ritegerezwa kuba rifise idirisha rinini rirerire cyane rihakwa gushika ku mabati ririkwibiyo nutwuma udutebe tw'abanyeshuri dutegerezwa kuba ari dutoya.

Abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu bo kw'ishure ritoya ryo mu Gasekebuye, bagiye gukina basiga banditse ku rubaho ngo: "tora iyi mwimenyerezo", musi y'iryo jambo handitse ibiharuro.

ku rusengero rw'umusi windwi hateguwe inyigisho z'ugwaruka rugeze mu bigero rutegura kubaka ingo zabo impome z'urusengero zisize ibara ryirabura na y'amadirisha asize ibara ryera.

Kuri kaminuza y'iwacu turafise indero iyo dushaka kwishura turaduza urutoke, umunyeshure wese ashaka kwishura abanza kubisaba ntituvugira hamwe nk'udusimbirahamwe.

Kw'ibarabara ry'ivu aho Karori yandangiye ko aba nta mazu ahari. Inzu imwe ihari nta n'umuntu ayibawmwo, ikintu kihaboneka ni ivyatsi n'ibiti gusa.

Umunyeshure na mugenzi wiwe baba bicaye batandukanye cane mu gihe bagiye gukora ibibazo vya leta. Intebe bicarako ziba zikoze mu rubaho ariko amaguru yazo abari ivyuma.

Kw'ishure ryacu ryisumbuye ryubatswe n'amatafar'ahiye, kumadirisha yaryo hariko utwuma dusize ibara ry'ubururu n'imiryango nayo isize ibara ry'ubururu

Umunsi wa gatandatu, ni uwo kuguma muhira, abanyeshure basubiramwo ivyigwa; umunyeshure abishatse, arashobora kuza kwigira kw'ishure; ariko, mugihe arushe, arashobora kuba arasamara, araba hanze, acishije mw'idirisha ry'ishure.

Ishure ryisumbuye ryo mu Rubirizi, ryubatswe n'amatafari ahiye, imbere y'ivyumba vy'amashure hashinze ivyuma, iyo izuba ryatse abanyeshure begama ku vyumba vy'amashure yabo bakaba baraganira.

Uburyo kaminuza yacu yubatswemwo ,ntaho ndabibona namba. Kuko mu ruhande rw'iburyo, n'Uruhande rw'Ibubamfu ,hose ivyumba vy'Amashure vyubatswe mu buryo bw'igorofa, igeretse kane.

Uruzitiro rw'ishure ry'i Makamba rwubakishijwe amabuye manini manini rucafyeko abanyeshure bambaye impuzu z'ishure zirimwo ibara ryera n'ibara ry'ubururu bw'umwiza. Handitseko kuri urwo ruhome ngo kaze kw'ishure ry'ubumenyi buhambaye ry'i Makamba.

Turiko turagura ishure ryacu ivyumba vy'amashure twari dufise nibikeya vyubakishijwe amatafarahiye, ubu turiko twubaka ibindi mu buryo bw'i gorofa ni turabiheza.

Ku gituro co mu Kamenge c'amamodoka hahagaze amamodoka menshi hari iyera, iyirabura, iy'ubururu n'izindi nyinshi. Inyuma y'aho hari uruzitiro rw'amabati, inyuma y'urwo ruzitiro hari amazu, imwe murizo yubatse mu buryo bw'igorofa.

Kw'ishure rikuru ryo mu kayanza uruhome rw'imbere rusize ibara ry'ubwatsi hometse ko urubaho rusa n'ibara ryirabura. Rwanditse ko ibintu byinshi handikishijwe ingwa y'ibara ryera.

Kaminuza yegukira ishengero ry'umusi w'indwi , ryubatswe muburyo bw'igorofa rigeretse gatatu, mukibuga cayo hariho ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ushaka kaminuza wokwigako rondera iyifise inyubako ifise amadirisha manini manini ariko ibiyo binini ku ruhome gw'imbere hasize ibara ryera kandi abanyeshure bicara batandukanye.

ibitaro na vyariyemwo vyari vyubatswe mu buryo bubiri hari hari inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri aho bakirira abantu iyari nzu isanzwe iri hanze mu kibuga c'ibyo bitaro hari hari utwatsi twiza.

Ubwiherero, bwo kw'ishure ryo ku Musaga, bwubatse neza; ariko, si bwose bufise imiryango; ubufise imiryango, isa n'ibara ry'ubururu.

Kw'ishure ryisumbuye, ryo mu Gasekebuye, abanyeshure barakurikira neza, mu gihe umwigisha wabo, ariko arandika ku rubaho; akayaga karinjira muri iryo shure, gahagije, kuko, idirisha ryubatse neza, ririko n'utwuma, n'ibiyo.

Iruhande yo kwa Mahoro hari kibuga c'umupira w'amaboko ,hafi y'ico kibuga hameze utwatsi twiza n'ibiti bigufi bigufi.

Ishure ryisumbuye, ryo muri Rohero, ryubatse mu buryo buburi butandukanye; hari ivyumba vy’amashure bimwe, vyubatse mu buryo bw'igorofa, igeretse kabiri; hari ibindi vyumba vy'amashure, vyubatse mu buryo busanzwe; ariko, ivyo vyumba vy'amashure vyose, vyubakishijwe amatafari ahiye.

Mw'ishure ryisumbuye, ryo mu Buyenzi, ryegukira ishengero ry'abayisiramu, imbere ku gihome, hometseko urubaho, rusa n'ibara ryirabura; abanyeshure, bandikira ku tumeza dukoze mu rubaho.

Umunsi wo gutora amanota kwishure ryo mu ruziba abavyeyi bamwe bamwe baherekeza abana babo iryo shure kandi ryubatse neza kuko rigifise amabati akomeye n'imiryango isa n'ibara ry'ubururu.

Ni kwa gatandatu ,Abanyeshuri bagumye muhira baruhuze .Intebe bicarako zikoze mu rubaho zamaze guhanagurwa. Imeza n'intebe vyumwigisha na vyo birahanaguye urubaho rusa n'ibara ryirabura rwometse ku ruhome imbere narwo bamaze kuruhanagura .

Umwigeme ageze mu bigero ariko arimenyereza umwuga wo gucapa, yambaye agapira k'ibara ryera, asanzwe yaraboshe imishatsi y'iwe, aca abohesha umushatsi agatambara gato cane k'ibara ryera, kandi yambaye n'amarori y'ibara ryera nyene.

Ishure ryisumbuye ryo mu Bwiza nizeko rifise uruzitiro rw'amatafari ahiye, ivyumba vy'amashure vyubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri, naryo ryubatswe n'amatafari ahiye.

Mu Kinindo, hari ikibuga c'umupira w'amaboko, iruhande y'ico kibuga, harengana amamodoka, y'ubwoko bwose; imbere y'ico kibuga, hari igorofa.

Idirisho ryo kw'ishure ryo mu buyenzi ririko utwuma n'ibiyo intebe z'abanyeshure bo kuri iryo shure zikoze mu rubaho imbere ku gihome hometseko urupapuro rw'urwatsi rucavyeko ko igishushanyo c'umuntu bakoresha mu kwiga icirwa c'amagara y'abantu.

Ishure ryisumbuye, ryo mu gisagara ca Bujumbura, ry'ababikira, ryubatse neza, risize amabara abiri, ibara ryera, n'ibara ry'ubururu bw'ibicu, mu kibuga, hateye n'ibiti.

Ishiramwe ry'abikorera utwabo, bo mu Giheta, ryakoze inama abarongozi baryo bicaye imbere, abitabiriye iyo nama nabo, ni benshi, kandi bakiririwe ku ntebe z'ibara ryera.

Uyu munsi nagiye aho abanyeshure biga ivy'itumatumanako amakuru bari bariko barigira nsanga bafise ama mashini nyabwongo, kandi hari hari n'umusore yari aje kubaza ivyerekeye murumuna wiwe yariko aganira n'umwigisha.

Ejo haheze, abanyeshure, bo kuri kaminuza, mu gisata c'ivyo kwubaka, bari basohotse, baja kwigira, ahari inyubako, ziriko zirubakwa, zishinzemwo ivyuma; kandi, bari bambaye, udupira duciye amaboko, turimwo ibara ry'urwatsi, n'inkofero zirimwo, ibara ry'ubururu; hanyuma kandi, hari harimwo, n'abandi banyeshure babiri, bari bambaye inkofero z'ibara ryera.

Iyo ndi mu bwiherero, bwa nje, ndanezerwa, kuko hasa neza; ibihome bisize, ibara ryera, hasi naho, kw’isima hasize ibara ry'urwatsi; kandi, iruhande y'aho nicara, hateretse ikidumu, kiri mw’ibara ry'umuhondo.

Igihe nagenda kuraba abanyeshure biga muka isataci vy'umuyaka nkubanasanze bafise intsingatsirimw'ibara ry'ubururu n'isindizi rimw'ibara ritukura bari bambaye ingofero zisa n'ibara ry'umuhondo n'amasarubeti asa n'ibara ry'ubururu.

Ibitaro bikuru vyo mu Kayanza vyubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kane hasi imbere yayo hahagaze imodoka zitatu kandi hateye n'igiti abantu bamwe baje kuraba ababo bahagaze hasi imbere y'ivyo bitaro.

Ku ruhome, rw'iburyo, mw'ishuri iwacu, hometse ibipapuro, biri mw’ibara ry'umuhondo, n'ibara ryirabura, hamwe n'ibara ryera; umwigisha nawe, aza yambaye agapira, kari mw'ibara, ry'iroza, iyo hasi nayo, isa n'ibara ryirabura; ku meza yiwe, akahatereka, imashini nyabwonko, hamwe n'ibipapuro.

Abakozi, bakorera mu gikoni, c'inzu y'uburiro, Amahoro; bambara utumwanya, mu mutwe, twagenewe, abakora uwo mwuga; bambara n'uturindantuki, hamwe n'amataburiya, asa n'ibara ryera.

Iyo ufise umuryango, ufashe ku ruzitiro, rw'amabuye, ntiwikanga umusuma, canke umugizi wa nabi; uhora wumva ko, iminsi yose, ufise umutekano.

Ese ukuntu kaminuza nkuru yo mu Kigobe yubatse mu buryo buteye igomwe. Yubakishije amatafarI ahiye kandi yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kane. Imbere y'ivyumba vy'amashure hateye utwatsi twiza n'uduti, tumwe ni tureture, utundi ni tugufi.

Mw'ishuri iwacu, k'uruhome rw'imbere, hometseko ikibaho gisize ibara ryirabura. Twandikishije ingwa isa n'ibara ryera ibiharuro, ariko natashe atavyo ntahuye.

Umusore yiga ivy'imyuga kw'ishure ryo mu Buyenzi yambara isarubeti iri mw'ibara ry'ubururu agashiramwo agapira gasa nibara ryera, hamwe n'inkofero isa nibara ry'ubururu.

Kw'ibarabara rimanuka rija kw'isoko hahagaze imodoka zisa n'ibara ryirabura hari n'iyindimwe isa n'ibara ryera hari n'uruzitiro rw'amabati rw'urugo rw'umuntu.

Twaronse impamya bumenyi uyu munsi. Aho twakoreye ibirori hari hateye utwatsi. Murutwo twatsi niho hari hahagaze abatwigishije kandi bari bambaye amakanzu n'ingofero zisa n'ibara ry'ubururu ndetse n'udutambara mw'izosi turi mw'ibara ryirabura n'ibara ritukura.

Umuryango winjira mu cumba umurongozi mukuru wa kaminuza yo mu Cibitoke ca Rugombo akoreramwo, usanga minsi yose wuguruye kandi ukikujwe n'akabaho. Winjiye usanga impome z'isa nibara ryera, kandi har'umuryango basanzwe basohokeramwo ukoze mu rubaho uriko n'ibiyo.

Wa muntu yahora aba muri ya nzu ifise uruhome rw'ibara ryera n'umuryango usa nibarageranye ne yaramaze kwigendera kwironderera ahandi uwo muryango rugaye kandi ariko ni kufuri yugaye.

Ku ruzitiro rwa kaminuza yo mu kinindo hometseko urupapuro runini ruri mw'ibarabara rumanitseko amajambo asigura yuko hageze yuko bashasha boza kwiyandikisha munsi hasi hari ibikaya hamwe nutubuye

Akazu ka sugumwe ko kw'ishure iwacu inkingi zako zisize ibara ryiroza umuryango wako usa nibara ry'ubururu kandi uguma wuguruye uburyo bw'ibubamfu hasi hari akaringoti gaca mu ruhome kinjizamwo amazi.

Ishirahamwe ijecwe gutanga umuyagankuba mu gihugu ikorera mu nyubako y'igorofa isitze ibaragera uruzitiro rwayo n'urwivyuma,

Muri kaminuza y'imwaro mu gisata c'amagara y'abantu imbere y'intebe z'abanyeshure bahahagarika igikankara c'umuntu gikoze muri ubaho, kandi kibafasha mu kwiga uko umubiri w'umuntu uremye.

Wa musore yabaye rurangiranwa mu gucapa .Namusanze mu kazi kiwe kamisi yose ko guca gusanga ukuboko kw'ibubamfu yagufatishije mu mugongo ukw'iburyo kuri ko kuracapa akenshi aba yambaye ishati isa niba ragera kandi ku mpome habahometse ko ibindi bishusho yacafye.

Uyu musi mu bwiherero bw'i wacu nafatiyeyo umugabo yinjiyeyo ata ruhusha ya dusavye sinzi nimba yashaka kwihagarika canke yashakarwa twibe yariyambaye ibirato birimwibara ry'umuhondo n'akabara kera, kandi harimwe n'akabara gatoya kirabura yarahagaze i ruhande y'indobo y'ibara ry'umuhondo.

Uburiro bwiza ni bwabundi usanga burimwo intebe zisize ibara ritukura, amaguru yazo akaba akoze mu twuma, imeza nazo zisize ibara ryera, amaguru yazo nazo nyene akoze mu twuma, amadirisha nayo atampome zirimwo, akoze mu twuma n'ibiyo gusa.

Kw'ishure ry'imyuga, ryo mu Busoro, abanyeshure, bari mu gisata, kijanye n'ivy'umuyagankuba; bambara inkofero, z'ibara ry'umuhondo, n'amataburiya y'ibara ry'ubururu.

Kukazi iwacu aho dukorera dufise ama mashini nyabwonko asize ibara girabura aterezwe ku mameza n'izomeza zisi zibara girabura impomezaho dukorera zisi zibara gera kandi iyo twicaye tuba tubona ibiti hanze ducishije mu madirisha.

Naciye hafi y'isoko mbona umusore yariko arafatanya ivyuma akoresheje icumacare gicometse mu muyaga nkoba yariyambaye hutura indantoki dusa n'ibara ritukura n'i salubeti ifise ibara ry'ubururu yariyambaye, kandi n'ingofero n'amarori ivyo bibiri birinda umutwe we wiwe n'amaso k'umuriro ujamwo.

Uyu musi navyutse amaso yanje atabona neza ari mo ibyicici ariko ntivyambutie kuja kura bah abana bariko barakorera nasanze hariho umwe yambaye agapira gasa n'ibararitukura uwundi yari yambaye agasani bara ryera kandi umuntu akuze ari ku ruhande rw'iburyo yari afise indobo y'ibara ry'ubururu.

Ububiko bw'ibitabo bwa kaminuza yo mu cito ca rugombo bwurageretze gatanu bukoze mutwuma, kandi busizi ibara ry'ubururu bw'ibicu guzyeko ibitabo abanyeshuri iyo baje gusoma bicara ku ntebe zikoze mu rubaho amaguru yazo akoze mutwuma, ndetse e nimeze basomerako zikoze mu rubaho amaguru yazo akabakoze mutwuma.

Umwigisha wacu akunda kwambara umupira uri mw'ibara ryiroza n'iyo hasi iri mw'ibara ryirabura ku meza yiwe ahatereka imashinnyabwonko hamwe n'ibipapuro vyinshi.

Igihe twari mu nyigisho z'irondoka rijanye n'amagara meza nk'urwaruka, har'umwigeme umwe yaduserukiye asaba ijambo, arahaguruka, bamuha indanguramajwi mu minwe, kandi yari yambaye ikanzu isa n'ibara ritukura.

Umusore wabuze akazi, genda wambare isarubeti isa n'ibara ry'ubururu, wambare uturinda ntoki ku maboko dusa n'ibara ritukura, wambare inkofero ikoze mu cuma n'amarori, ufatanye ivyuma ukoresheje icuma gicometse mu muyagankuba.

Musaza wanje, akora kw'isamirizi y'Uburundi; iyo ari ku kazi kiwe, ka minsi yose, aho yicaye, imbere yiwe, ku meza, ahatereka icuma, kimufasha kuduza amajwi, no kuyamanura.

Igihe nagenda kuraba kaminuza yo mu gihugu ca Nigeria nahashitse nsanga hari umugabo yicaye ku ipikipiki ariko arasohoka ava muri iyo kaminuza kandi inyuma yiwe hari hari imodoka na yo nyene yari kirasohoka yari isize ibara ryera imbere isize ibara ryirabura kandi imiryango yinjira muri iyo kaminuza ikoze mu twuma dusize ibara ry'urwatsi n'ibara ryera.

Ibitaro bikuru vy'i Muyinga, bifise uruzitiro rukoze mu mabuye. Aho abantu bahagarara bugamye akazuba hasakajwe amabati n'ivyuma. Kandi ivyo vyuma biranashinze hasi bisize ibara ritukura.

Urwaruka rukora ubugeni cane cane mu gisata co gusiga amabara, iyo bari muri ico gikorwa bambara amataburiya asa n'ibara ry'ubururu bakicara ku ntebe zikoze mu rubaho kandi bagasigira ku meza ikoze mu rubaho nyene yasizweko amabara menshi.

Muri iyi minsi, abasore bo mu gisagara ca Bujumbura, bijukiye umwuga wo kubaza, ushobora kurengana kw'ibarabara ukabona umusore yambaye isarubeti irimw'ibara ry'ubururu, n'inkofero iri mw'ibara ritukura ariko arabaza, ugasanga hari n'urubaho yari yahejeje kubaza, ruri aho ku ruhome, kandi urwo ruhome narwo, ukarusangako idirisha ririko utwuma dusize ibara ritukura.

Abaganga bane gusa ni bo baje gufasha abarwayi uyu munsi ku bitaro. Aho batatu bari abagabo nayo umwe yari umwigeme. Umwigeme yari yambaye inkofero isa nibara ryera n'itaburiya isa nibara ryera n'agapfukamumwa gasa nibara ry'ubururu nayo abandi batatu bari bambaye amataburiya asa n'ibara ryera n'udufukamunwa gusa ariko nta nkofero bari bambaye.

Dushime uyu musi yaje kwiga yambaye ishati irimwo ibara ryera n'ibara ry'ubururu bw'ibicu yari yicaye ku gatebe gasa n'ubururu yicaye amaja inyuma, abandi banyeshure bari bicaye amaje imbere, kandi harihakije muri iryushure amatarata tugusa.

Abanyeshure, bo kuri kaminuza y'i Bururu, biga ibijanye no gutumatumanako amakuru; mu kwiga, bakoresha amamashini nyabwonko.

Kaminuza yi Ngozi yigisha ivy'imyuga gusa, abanyeshure biga ibijanye n'umuyagankuba bambara amataburiya asa n'ibara ry'ubururu, icumba bigiramo nico babikamo ibikoresho vyabo.

Kw'ishure ry'imyuga ryo mu Kanyosha abanyeshuri biga mu gisata c'itumatumanako amakuru, mu kwiga bakoresha amamashini nyabwonko, ariko hari ikibazo kuko ntabakwira ni makeya, bamwe biga bicaye abandi bakiga bahagaze kugira ngo barabe murizo mashini.

Ku bitaro vyo mu Kamenge, hari utwatsi dutotahaye, hateye n'ikigazi, amababi yaco yo munsi yaramaze kuma, ariko ayo hejuru aracatotahaye.

Iyo abanyeshuri biga ibijanye no gutegura ibifungurwa baje ku nzu y'indaro kwimenyereza ibijanye n'ivyo biga, baba bambaye amataburiya asa n'ibara ryera yagenewe gukoreshwa mu gikoni, n'inkofero z'ibara ryera nyene bakoresha mu bikoni.

Ku ruzitiro rwa kaminuza y'ikiyaga ca Tanganyika hometseko urupapuro runini rumenyesha yuko igihe co kwiyandikisha c'abanyeshure kigeze. Wewe ufise uwawe ashaka kwiga urahawe ikaze.

Iyo akayira kari hagati mu rugo rwawe ukwubakishije isima ku mpande zose zako ukahatera utwatsi muri utu utwatsi ukahatera uduti duto duto tureture biba bisa neza.

Ibitaro bikuru, vyo mu Rubirizi, vyubatse kijambere; vyubakishijwe amatafari ahiye, n'amabati bashasha; hateye n'utwatsi twiza, dutotahaye; hari n'ikigazi, amwe mu mababi yaco yarumye, ayandi aratotahaye.

Igikoni c'inzu y'uburiro "Amahoro"kirateye igomwe. Impome zaco, zisitse ibara ryera. Abakozi n'abo bambara amataburiya y'ibara ryera, yagenewe gukoreshwa mu gikoni. N'inkofero z'ibara ryera, zagenewe nazo nyene gukoreshwa mu gikoni.

Kaminuza yo mu Ngagara yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kane. Hasi y'iryoshure mu kibuga hahagaza mu modoka abiri imwe isize ibara ryera iyindi na yo isize ibara ryirabura.

Turiko turubaka uruzitiro, rw'ishure ryisumbuye ryo mu Gitaza; twambaye amataburiya, yagenewe abariko barubaka, asa n'ibara ry'ubururu, n'inkofero zagenewe abariko barubaka; uwuriko aradukoresha nawe, afise impapuro mu minwe.

Ubwiherero bwo kwishuri ry'isumbuye ryo Ku Musaga ntasuku bufise namba ko ntamazi aharangwa impome zuko bwiherero zisize ibara ryera.

Kaminuza yigisha ibijanye n'amagara y'abantu mu rumonge, imeza abanyeshure bandikirako zikoze mu rubaho rwiza imbere haba hari igishushanyo c'igikankara c'umuntu.

Abanyeshure bo kuri kaminuza, yo mu Kinindo, mu gisata c'umuyagankuba, bambara amataburiya asa n'ibara ry'umuhondo, ababishatse, bambara inkofero, zisa n'ibara ritukura, abandi, bakambara inkofero, zisa n'ibara ry'umuhondo; izo zose, ziremewe muri ico gisata.

Kaminuza y'i Gitega yubatse mu buryo bw'igorofa. Isize ibara ryera, imbere y'ayo hari ikibuga c'umupira w'amaboko. I buryo n'i bubamfu bwaryo hari ibiti bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Kaminuza yo mu Kinindo yubatswe n'amatafari ahiye. Umwe mu miryango yo kuri iyo kaminuza wanditseho B y'urudome rukuru n'igiharuro mirongo ibiri n'icenda.

Impome z'ibitaro vyo mu kamenge zisize ibara ryera iruhande y'ivyumba vy'abarwayi hari ingazi ikoze mw'isima iduga mu vyumba vyo hejuru, kandi ntihava, kuko harasakaye.

Ibarabara rimanuka rija kwa Karire ryubakishije utubuye. Iburyo bwaryo hari ikibuga c'umupira w'amaboko .Imisore n'inkumi ku mugoroba bakunze kuza kuhakinira.

Kaminuza y'igisirikare y'imuyinga yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse kenshi isize ibara ryera ibubamfu bwayo hanze hateye uduti twiza bahateye no twasi twiza i buryo bwayo na ho bahateye duti, ariko hoho ni dukeya.

Mugihe umwigisha wacu atevye kwinjira mw'ishuri tuba turaganira muri iyi misi, ariko abanyeshure bicara imbere bamaze imisi basiba.

Nshaka kuvomera umurima wanje, w'ibiharage nzana umupira nkawucomeka kw'ibombo nkugurura, amazi agashobora gushika mu biharage byanje neza bigahora bitotahaye

Mu gisigara ca Bujumbura, aho twugama izuba, turindiriye amamodoka, atwara abantu, mu buryo bwa rusangi, hashinze ivyuma, imbere n'inyuma; hejuru, hasakajwe n'amabati, n'ivyuma; inyuma yacu, ntaco twokwikanga ko, covayo, kuko uruzitiro, ni urw'amabuye, akomeye cane.

Umukobwa w'umuhinga mubijanye n'ivy'umuyagankuba ariko arabisigura yambaye inkofero y'abo bakoresha isa n'umuhondo n'itaburiya y'ubururu afise n'agakoresho mu minwe gasohora amajwi gasa n'ibara ryirabura.

Ishure ryisumbuye, ryo ku Musaga, rifise igihome cubakishijwe amatafari ahiye, cometsweko ibipapuro vyera, vyinshi, vy'amatangazo.

Akayira, kari iruhande, y'ibiterwa vyanje, ni ak'ingazi, ikoze mw'isima; gasakajwe n'amabati, kandi gakikujwe, n'ivyuma, bishinze.